Cal ot ma ti i nget pii dago pii mamol amola en pii bedo wai pii coron, coron oloko ngeye ki pii ot tye ot bati ma ki keto wiye tye ma obedo alum alum ki odi mogo ti i ngette ma kicweyogi ki daba pi kityekogi

Lutino adek gubedo i nyim ot acel omako tikke ma nyako oruko bongo macol omako tika calo tye ka par acel obuto abuta piny kun gubedo inyim ot ma kirwado arwada acel obuto odolo tyene adola

Eni lutino tye ka mato pii ki kikopo gubedo inyim otgi ma ot kirwado ki lobo lobo ma kirwado kedi kirubo kine ki yen mogo dako tye mucung bene kenyo omako kweri icinge oa ki i poto oketo anyogi bene tye iyi adita adita ma kikwoyo akwoya bene

Dano ma gutingo yec tye i yeya aryo gua giti mito cito ka mako rec mon ki co ma gurobe aruba mukene dong otingo obwo tye i wigi

Dako oruko bongo apac apac omako abino icinge abino mukene tye matino tino ma bene tye ka ngette abino me gwoko cak Kun oruko bongo mubedo acel aceng aceng